Ndaw lu góor nekk ci biir toll bi nu bay ganchax ganchax gangi kuma sé menyi am na ay doom yu ñyor ci biir toll bi.

Neegu Yàlla, wala neegu julekaay, buñ sampu ci dëkk, wërale ko ab léem, moo ngi am ay garab, garab yu guddu yoo sibi, ci garab yi am na ay xob yu wàcce yu féete ci suuf, yu feete ci kaw moo ngi werte taxaw.

Gunek jigeen gu ñuu, solmbu bu ci ngàcc, jël beenl boor ba cango kaala, ca loxa bum aj ci doxam bi mum fatakk montoor, garawu boppam baanga nete.

Jaaru weñ buñ dugal ay per, ca per ya am na per bu dijji buñ tërël ci digg bi, jël per yoo sew yi wërale ko ci pegg bi, li nekk na loo xamante ni, am na ñu ci jaay di ci am komkom.

Bagaas ci liggéeyyikaay loxo yi bagaas den koy jëfandekoo soo bëga wiise dara wala nga bëga wekki dara dana yombal lëggéy te dana wàññi kàttal gu ngay yuus ci lëggéy bi.

Li bagaasi ligéeyi kaay yuñ tasaare ci benna dëkk bagaas si mën nala dimbale ci lëggay bu bari te dafay wàññ kàttan du nga wara yuus ci lëggay ba gaawal ko te am na njërin bu baax.

Maala muñ yekk , teg fa ñaari jën ci digg bi. Jëni fe njuy lantoo ci pegg ba num fa teg ba sap mu jàkkaarloo beneen boor ba , ñi xar limoŋg ci digg bi, teg fa benn xarbi jël ay xobi persi sandi ko ci kaw maalo mi.

Hëttu boo yaatu ham ay ñax ci naxi ñum ko xaaj ci diggi bi mu am ñyaari boor yum nekk ñu def yoon ci digg bi ñu wëralee ko ay néeg néggi ñu ko pentu rée koola boo nete.

Bunek jigeen buyi noos, sol mbubu moo wert , mbum ba ca dënd ba mu nga am ay perio weex, jaaru yum tàkka dafa wër , ca bërye mum fa rangale ay perio weex, gu nek jigeen gi mu ni xol ci pegg bi.

Bagaasu lëggéeyukaay yu bari nyuñ rangale, bagaas yu bari te bokkuuñ, bagaas yi mën na la jàppale ci booy lëggéey, pur jàppandal ko, dana ko gaawal wayel sa lëggéey bi timit, te doo ci sonno.

Guneek jigéen guy wone lum sol, moo ngi dox ndank ndank, dallu yum sol dallu yu nuu la, te guddu, moo nga sol tugey jubbula, ak mbummoo bu la, mu sorgum tagg sa bobba, fobbu la, moo ngi jël moo so bu weex, lokk ko mu joge ci mbaggam mi, wàcc ci bneen wetu beneen loxo bi ci poxotaanbe.

Gancax bu gi purra fatal , ñun ko dugal ci bil mbalka moo weex , tekku ci peron bi. Gancax gi dana mëna yokk natange ci fumne, ndax dafa am njëriñ.

Waruwaay woo magg taxaw ci peggu yoon bopp. Waruwaay wi dafa weex am ay rëdiyo wert. Ce ganaaw ga mu nga tàlli. Am benn kees gufane mubu weex xam ay rëdiyo ñul waruwaay waa nga xamponal yu bari.

Py buy ak ay basaab yuñ defar dako jaay ñu solko ci guut guti ya ñu ko tëjee kubergoveex ca guuti yañu ko taf benn nata buñ bindu nimero u koy jaay ak palaas buñ koy jaye ko soxla di nekk na lu am solo loo xamanteni mu naay may nit kom kom.

Kiyit guy joxe xibaaru réew mi, ca kaw ñum fa def, nit ñuy sukkandeku ci wàl nguuram réew mi, ca suuf ka ñum fa def gaay yu nekk ci wàllum rili jonina saraan ne, sa suuf ñum fay waax wàllum jaay ak jandamu.

Palaasu sàkko kay xam-xam ca palaas ba ndaw yu tànk yu bare ño nga took data xeerlu amna ndaw lu jigeen lu taxaw ci kanam daleen jàngal ca ndaw yotook amna ñu yëkkati seen loxo bëgga làcce.

Gañcax guñ bay, moo nga refet lool, xob yanga wert, mo ngi kumasee def doom, ca pegg ba suuf suko wër moo nga tooy, ham ay pegg yu woow.

bagaas yi ñuy jëfande ko pur taaral suñ dëkkuwaay yuñ, defaree ci bantë, héttë ko, def ko ay bagaas yu bari ta bokke hut, ñu rangale ko, ca nuñ bokkee. Nit ña taxaw, rab yi topp, kanam yuñ dàggë tamit tëree.

Ab mbeda mu wet am ay ñénti warruway rang nga leh ci pegg ba kër yé toppa teh ca benna bór ba am garab ca kanam am na guney gór gu sol mbubu so wèèx mu ngi tóóg ci pegg yoon wi guttu go wèèx can ci pegg palas bi ak ay dékk.

Juróomu bindu nazaraan yuñ rangale, jañ ñen teel bakk ñeen teel ba feen sewto njool , bindi ya feen weex yi waralee ko ñiexam sëpp.

Weñu liggéeyu kaay, pur we, ak wekki, amna solo torop, te danay dimbale nit ci liggéeyam bur yombal ko, te dëgër na, dina la wàññil sa bër bu nga wara sonnu ci ab dara, pur def ko mu baax, wala pur tàxxale ko.

Ab dëkku waay la, keri toppante mu am àll ci ginnaaw. Ca allë ba montaañu ñuñ ci kaw, asamansanga bula def ay aital xiin ca àll ba amna ay neek yu ngay seen ci biiram.

Yolande wu rëy duggu ci biir màrsé bi mbedde mang fees tepp ak ndox amnañuy dem amnañu nekk di dëbb waruwaay ya ngi xuus si biir ndoxme nit ñi tamit am nañuy xuus di dugg ci ndoxme di dem amna ay tabax yu topp lante nekk ci pegg bi.

Ab keyit gooy yor mbindam ar xuraan ñoo ngi ci ko binda ci digg keyit gi te suufu keyit gi amna ñett rang yu fa nekk rangyu xon yoo leero ca rang yo xonk ya ñaare ñoo sew benn ba fa rëy burey ba ca digg bala nekk ñaar yu sewi siqu ko borëy ba nga xam ay bind ar xurante mit ca biiram.

Ab làkk buñ jëmbat ay garab garab bur defa tal dëkkuwaayi ca garab yoo ya amna yoo xamante ni mënga tuntur tuntor moo xonxo yeneen ya tuntuure gut garab yi xamna yoo ndaw xamna yoo mag te yoo mage seen xobi boryhood fa xawa wow yoo ndawya moo tooy.

Ab araf buñ bind ci digg be, araf ba ñu ko bindee mbind moo weex, ta benn la, luwër araf bi yépp fa wert, loo wertalif defna ñentu koñ, mbind minak ci digg bi la nekk, ci bind digg lo wertali.

Jeggu ndaw taaru lool chonko took ci diggu lalam jël benn loxom bëse ndekku ci lal bi baneen bamu acca kaw dendo noppamb moo nga sol garambubu boobu la xam ay rëddu yoo ñeexam sëpp mu nga tagoloo rmu suur ganga niroot garambu bu.

Ab waruwaay bu verte gi taxawal ko ce buntu palaas waruwaay bi ci kanam ñoo ngi fa bindi ab konte 8,820ñ 0u ca pegg ba amna ay ndaw yuy dem sàkku joxem xam ñuy romb ñee ngi dem ñi di dëpp.

Ay ndaw yi jigeen took ci jotaay ñett ñaangi tokk ci kanam ñeneen ñi ca desa nga prank ca gannaaw lii daj ab dajee bu wa xamante nii la mën na la ñoo jàppale ñu sottante ay xalaat luleen mëna yóbbu ca kanam.

ab jabaju xat lool dici yàngu bari torop niy di jaay niy di jënd baana baanay ñëom ñeppaŋ fa ca pegg ba amna ab wëtiir bu fa taxaw moo ngo yor kola boo nete ak bu ñuul ñun ko bindal ab ndomb 10 ak7027.

Ab palaa su fiixloo kaay bu dal lool te taaru garab yoo bereen fa rangale xam ay xobyoo wert te di dundu ca kanam am na ñaari lalyuñ fa tërël taxawal fa ñaari tegeekaay ca balkama nit ca kanam moo nga fees teppak ndox.

Ay ndawi jigeen, yi sàkku ji xamxam, kontaan lool te sawar, seen kanam yaangyi ree ñoo ngu sol ay robbu, ca robbu ga ñun fa def ay rëdd yoo weex, ak ay rëdd yoo sokolaa.

Ca buntu tefesu géejg ndoxma nga bari lool am ay gaal yu terse ca peg ba am na ab waxa mbaane bu yennu ab saako buñ boros bam fees moo nga solmbu gusu nuul ak tugoy du ñul ca kanamam am na benn góur gu solmbu guzu vert buy dem ca gaal ga.

Ab gu noor gu toppu ab tontoor di ko lekk ndaxte ñoom tontoor lañuy dundee te dina jàppale gancax gi puormu am fer nent jukoy gaawa dimbale mu magg.

ab guutu guñ teg ca kawtaabal sol ko ndoxam orange pom fees guttu ga ñuñ ko tëje cubergo ñuul guutu gi ci boppam ñuñ ko sànge benn buus go weex ñë bind ca turu orangewe ak fuñ koy jaaye ak njëri ñam baax na loo ci yaram.

ay jigéen toog ci jabaj di jaay ay xob xob yu ñuy jaay ñu koy ferejaale ci palaat amna ay tun tank yu leen tiim kenn ca tun tank yamu nga yanu palaat da jaay ñaari jigéen ju toog di ferek xob yu ñuy jaay kenn kamu nga muuru keneen kamu nga toog musooru da reetaan takk ab caqab peme.

Ab bërëbu lëggyukaay kuñuy defaree tamaate njàmbu pii doon na palaas boo xamantan yi dana jàppa lañu fa nekk di daan seen doole te dana yokk seen xam-xam ci wàllum lekk gu baax buñ wara lekk ndax daneen ko setlu bam set.

Ci tefesu géej gi amna nit ñu bari ñu fa nekke ñeneen ñi ñu ngi dugg ci biir gaal yu ters ci pegg géej g ñeneen ña nga taxaw ca suuf xamna ay waruwaay yu fa nekk yuñ tàkk mbaam ak yeneen ni fason cha gaal ya amna yu yore ay bagaas.

Ab jànq bu jigeen taaru lool njool rafet bot yawuyax taal mu yorkaraw bu liis lool toog ci palaasu defaroo kaay turletu boppamba moo nga sol mbubusu xongu ca biir teg ca benn mbubusuk nuur ca kawam.

Ab njëmbat mu taaru lool rafet xam lu pàllup boko topp taxaw ca tontorma njëmbat manga ham ay doom am atontorma fa konko xam ay palaas yoon nete.

Tamp jigéen du sol ay dàll yu weex, mung ci am sapegamba dall boo nuul ak dall bu xawanete dall yi mën nay nekk. Yu xamante ni den koy jaay te ci am kom-kom refetna lool te taaru.

Ay yàpp xar yuñ peese mbuuse ko def ko ci ay bor mu nekk bu nekk kilo ni koy jaay penn kilo yàpp xar bu nekk dafay jar juróomi témer ak 2aar f0 dërami dala si xaalusu gàmbe.

Nyaaru woxa mbaane yu njool egg ci kaw am doole si meeku. Ba set takku da bëree ci biir làmbu ji nit ña toog ca pegg ba daleen seetan. Amna waaju jonkan ca baneen boor ba da xool. Moo nga soltuda jo ñuul akmg bu su weex.

Ab mbindam nasaraan moo diji moona ci kaw, ca mbind ma ñum ko xaajale ñett kuluur, xonxu, bula ak verte, xonxu maane ci kaw, bula bi nekk ci digg bi, vert bi nee si suuf, mbind mënum toppantee, bu na ci digg bi ñum ko dugal ab sabar, ñeneñ di ko oye ndënd, ca suuf mu nga xam mbind mu ñuul moo sew.

Ab yàppu buñ teg di ko jaay ci pegge yàppu ba amna pésékaay bu fa ne bu nit dikkee bu bëggey jànd yàpp bala nuy dokk teg ko ca pésékaay ba ba mat lu mbëgg ñu mbuuse joxxa mu dem yàppu bi rafet na toropp.

Ab waruwaay woo mag tahaw ci mbedd, boppu waruwaay wi dafa weeh am ab rëdd boo nete ci pegg bi. cha ganaaw mu nga am kees goo bula hammum tamit ab rëdd boo nete ci kanam gi.